Bipuɣunsi ayi n biɛni yino ʒila tingbani zuɣu ka ŋunbala mii ʒi kuɣu zuɣu ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa maandila ŋun ʒi tingbani maa zuɣu zabiri

Bihi anahi n kana kuligi ni ni bi ti siɣi kuliga bi niraba ayi nyɛla paɣaba ka bi niraba ayi mii nyɛ nachimba bi siɣila kom maa ni n ti toora

Paɣa ʒila daangi shee n mali suu n ŋmahari waagashe kaha ni o zaŋ loɣi kpam ni n chim ka waagashɛ shɛli din mii pun chim ʒɛ o nudirigu shee

Salima bobu shee ka bi mali ɛskavɛta n gbiri tingbanni n vaari tankpaɣu n baɣaliri ni bi bo salima shee ka niraba ʒɛya n lihira

paɣa zala niriba tooni n-paɣiri o nua o zaŋla o nuzaa n-gbaai o nudirigu ka lan tɔm pɔbi o nyee mini o nangbai ni nyɛpɔbirigu

Paɣa ʒila daguli ka gbubi shɛli o nuuni o koharila niɛma kamani biraash ni namda polish

Paɣa n ʒi palli sunsuuni ka o bipuɣungi do o gbaya zuɣu ka o kuhura ka niraba ʒɛ o sani n lihiro ka niŋdi baɣa ka a ni tooi nyɛ ka chɛchɛ doya ka moto gba do nimaani

Yili n kabisi kabisi n biɛni a yi lihi tingbanni a ni tooi ku nyɛ ka dari ku do nimaani pam ka din daa bɛ yili maa ni zaa ka a ni tooi nyɛ ka di saɣam saɣam doya a mii yi lihi zuɣusaa a ni nyɛ ka sagbana ku zimsi ka di ŋmanila saa n yɛn mi

Loori karili n niŋ sarati n ʒɛ palli luɣuli zuɣu di ʒila niɛma ka di tooni maa ku maɣalim maɣalim ka niraba ʒɛ nimaani n lihiri li